Asati issi boottan eqidinne gashshe naytinne issi macaya eqada betawuss ha eqada betiza macayippe guye baggara issi nayi lanxila oykiddi des

Daro dere cimatinne woga miishshata oykkidi issi bessan shiiqida .Ha oykkida cimatinne dere asati gonddalle ,toora,dunguza,qoobe surenne dancida.

daroppe cilili cilili ekkiza puutetinne unka unqoti dishin izappe guye baggara shuchchafe ootettida keeththiy lo7izay dees ha keeththetikka paydon heedzdza

Daro asati issi heeran deettes ha daro asata matan mithatinne worati daridari beettettes ha daro asatappe sinthera diza macati yanxila oykkidi deeta.

daro asati issi matan uttidi xeellettes ha xeellishe diza asati gitta keeththa garsan uttidettes ha izitikka kumetha may7o may7o may7di daroppe lo7etidi lo7ettidi seelettidi deettes

heetztzu addeti gondalle oykkidi dunguza qaxidi maahe galba woykko maahe masara may7di eqqida ha gondalletappe issinoy gaashsha gondalle geetette

daro asati issi bessan uttidi dishin ha daro asatappe sinthe baggara nam7u addetas giddora macay uttadus ha macayppe hano baggara diza aawaykka gaammo donguza qoobe woththide

Daro asati deates ha daro asatepe na'mu aadeti uutid diishin issi na'mu maccat haano bagara eqqid deates hayisi maace eqoorape issinya nababashe dawus.

oyddu asati issi matan shiiqidi eqqidettes ha oyddu asatappe issi noya 7maxaafa oykkada iskirto oykkada dawus ha oyddetikka wuri maca

Oyddu macati issi heeran uttide dishin ha oyddu macatappe issi noya xaafawus hanko heedzdzati be meto meto yootetes ha yootizaytappe ha7i yootizara shaash qaccada dawus.

Daro asati issi bessan shiiqidi uttida ha asatikka gammo dunguza may'idi issi matan shiph giidi uttidi deettes ha asata giddoppe issi issinotikka gammo dunguza qoobe woththida.

daro asati issi bissan eqqidi dishin ha eqqidi diza asatappe sinthara gammu dunguza maydinne qoobe woththidi garsara booththa shurabe maydi eqqidis izaappe guye baggara dizayssi huphe uwattidi ekkid

Issi daroppe lo'iza keeththa giddon nam'u addeti gaaththan deettes hagaaththan diza nam'u addetappe bolla baggara keeththei daroppe lo'izayssa gididi beettishin sinthara issi macaya uttadus.

issi heeran daroppe lo7iza keeththay dees ha keeththa giddonikka xompeti xompetidi deettes izappe sinthe baggara issi xaafettida miishas matara macayka utta due

issi dere cima geetettiza aaway daro ciisha mala medho mayo maydi xambaro sinthasin woththidi hupheynne buuchey daroppe pulumidayti deettes

Issi lo7o bessan kuwaase kaa7ettiza bessan daro asati dari daridi shiiqettidi uttida ha shiiqetidi uttida asatappe guye baggarakka woratinne keeththati deeta.

Issi dere woganne halo besizaysi nam'u adetinne nam'u mac'ati hanira utin hinin issi adey utides ha ubi ichachu asatika dunguza mayida.

daro addetinne panththati issi heeran shiiqidi uttidda ha shiiqidi uttidda addetinne panththatti daroppe eqqidi sinththe xeellishshe dettees ha xeellizaytappe hano baggara diza aaway zo7o qoofe wothi

daro asati issi dubbusha matan uttidi deettes, ha daro asatikka issi miisha sinthan oosettizayssa xeellishe deettes, ha daro asatappe issoy giddon zo'o qoope

Issi addey uttidi kooshe gujjiza miishara haasayishe dees. Ha addeyka ayfe bolla manaxire woththidi hu7e guuthara puulumi ekkanada gida aaway haasayishe dees.

Issi lo7iza keeththa geddon kawo oosanchati woykko woganne seera naagisiza kawo oosanchati ba kushe waraqata koykkidi wurizikka uttida.

Cilili ekkizay lanqqe lankkere gishin issi noya haaththe masathidi giddora piissadan wodhdhishe dees;ha piissaadan wodhdhiza haaththay garssan laaleththidi kumi dees.

Shuuchchatinne miiththatti issi heeran shiiqqidi de'etes ha shuuchchatinne minno miishshati dizayssappe heeno baggarakka tophphiyan eeretida miishshati de'etes.

issi aayiya be matara tama eeththa woththada kushe aykko miisha kushen mecashe dawus, ha iza mecizaysi haaththa kushe bolla dhoqu hista qolawus

Issi misiley eqqidi dishe ha misilezikka goganne seera qoncisiza issi dere asa qonc'iso miisha geetetti erettes.

Issi keeththa matan issi asay uttidi dees. Ha uttidi diza keeththayka taroppe lo'izayssanne gelosoy wulay aakki aakki ekkizayssa masatidi bedishe dees.

issi heeran daroppe lo7iza issi kawo keeththa masatizay dees ha kawu katha masatiza keeththa matan issi macaya bizhaamma may7ada eqqadus

Issi addeynne issi macay daroppe dosettizayti issi naa giddon wothidi zin7ida hazin7ida addeynne macas giddon lo'o nay. ichidi dees

daro asati issi heeran eqqidi deettes ha asatikka ayfaayfe shiishshidi eqqideettes ha shiishshidi eqqida asatinne bayzishenne shammishe beettees

Heedzdzu asati issi heeran eqqidi deettes ha eqqidi diza asatappe issi addey asho shukishe dishin hanko issi addey giddon eqqidi dees he no wursethan dizay lastiqeta saanin oykki dibees.

daro macati issi bolla shiiqidi yetha yexiza miisha oykko karabe dizayssa oykkidinne kusheza baqqidi yexishe deettes ha macatikka daroppe ufayetidaytanne baqa mesa yeddi maydayta

issi aayya sintha baggara nam7u masqala qoodhen qachada karetha shaashe huphen qaccada daro asati guye baggara utti dishin madabarappe aaththashidaa

issi wora medoosa geetettizara zin7ada issi denba heerandawus ha zin7ada diza dembays kacey haytheynne ayfe diishin duunasoy koxi ekke

Keeththa keexettidi maatappe orsettidayssi bollara nam7u cuwa kessasoy dizayssi dees ha cuwa kessasoy diza keeththeys sinthe baggara pengeykka guuxi ekkees imatanka onka onkoy dees.

Tukke hoykko ayfe tukke geetettizayti paydon heedzdzu sine bolla qolettidi oyssara dizayssanne miyera miyeera manka gizaysi dizayssa bessees.

Issi addey gammo dunguza may'idi garsara lo'i ekkiza shuraabekka may'idi ayfe bolla manaxire woththidi utti dees hawutti diza addeska guye baggara qorkoroy kamettidi dees.

issi dere woganne dere heera bessiza issi misiley uttidi dees ha misile matanikka maciya gulbatada dawus ha macays guye baggarakka daro miishati deetta.

heedzdzu macati issipe oge hamutishe deettes ha heedzdzu macatappe guye baggara nam7u asati uttidi dishin guye heno baggarakka woratinne keeththati deettes

Isi na'iya isi medho mayo mayada maxafe woyko xafetida maxafa oykada dawus izipe guye bagaraka daro xafetida xufeti detes.

Issi ayiya kawo dooro mishsha oykkadanne ha dooriza mishsha eqqa giidon yeggashe dawussu ha ayiyaka laxxana hadhintta mayadanne issi kushshen waraqqata oykka yegawussu.

Alame misile bolla po'o immiza solar geetettizayssi hindira hanira namuus issi malati eqqidi deettes ha issi malati eqqidi dizayta matanka alame pessiza misiley dees.

nam'u addeti issi heeran detees ha nam'u addetikka daroppe caalidaytta gidishshin issi addes hu'ey bo'a gidishshin issi adde hu'ey pulunththa

oyddu asati issi matan leettes ha oyddu asatikka issi matan dizayti nam'ay adde gidishin nam'ay maca gides ha asatikka kawo ooso ooththizayta.

issi xaafoy xaafettidi dishin ha xaafetidoyssa matan silke paydoti deettes izappe bolla baggarakka daro wode miishatikkanne ooththettidi deettes

issi addey daroppe lo7iza keeththa guyera woththidi xawufeta xaafi be hira matan woththidi uttides ha uttiza addezikka daroppe gaazi xaynna geetetti erettees

Issi xaafettida xuufe giddon issi naiyanne hara issi addey misilen uttida ha misilen uttida asatikka issi xaafo aaththetes.

issi macaya daro xuufeti xaafettidayssa heeran eqqadus ha eqqida macayakka misile masatada diishin izakka yeththa yexiza maca

Daro asati issi heeran shiiqidi deettes ha daro asatikka issi heeran shiiqi do sammatan gorde xuufey aaho xaafon xaafettidi dees ha asatappe sin guye baggarakka jilla mithati deettes.

"Issi addey shurabe mayidi bootha qoobe woththidi xirphpho waaxidi eqqides ha eqqido addezaska guye baggara daro birataynne miththati."

Daro asati oso osozaytine issi heran eqidi betetes ha eqwidaytika shuchappe osetiza osa be mayoza mayidi detes

daro asati issi heeran eqqidi daroppe cililidi beettiza puuteti shuchchafe oosettizasa matan dizayta xeellishe deettes ha asatikka daroppe lo7izayta gidishin matan eqqida aawa huphey bo7atti ekkees

Issi xompe xompiza miisha ooththiza miishay issi heeran uttidi dees ha xompe ooththiza miishatappe shubo geetettizayti daroti issi heeran xaaxeti xaaxeti uttidi.

Issi na"ay daroppe lo'ize bira keththan oththes ha oththiza na'yikka waraqata masatiza miththan asnbissa xeli xeli

Issi maciya gede bishin izzi matarakka eshoy ha yizayssa qoncisees ha maciyakka karetha cama dhoqu gizayssa athada kushen pisse gizayssa oyqadus.

Issi bira immizanne gede gelthiza keeththay woyikko go'a immiza keeththay woosettidi dees ha dere asa go'iza keeththay dere go'as daroppe lo'iza pkeeththa

Issi xaafetida xuufe garssan daro asati eqqidi de'etes ha asata giddoppe issi naya macca gidishin hankoyti wuri adde masatees.

Issi addey silke simsene woththidi xaraphe bolla karetha koote gita maydi qoofe woththidi iskirto kushen oykkidi xaafishenne nababishe beettees

Daro asati iskirto oykkidi luuke bolla xaafishe deettes ha xaafishe diza asatappe nam'uti macako hanoyti adde gideettes.

issi keeththa giddon daro eqati deettes ha daro eqati katha keeththeso keetetti erettishin issi wode miishay daro miisha asi xeelliza komputer gizay dees

Issi medho mayida kawo oosanchati qoobe sure koote issino gidishin issi ade hini bagara zo'o koote mayida beetes.

issi heeran daroppe lo7i lo7i ekkiza katamati dishin katamatappeka guye baggara worada gizayssi xuugetishe dees ha xuugetishe dizayssi daroppe bunqi ekkidinne cuwa aaththidi dees

Issi addey xompe foo7oy issi keeththa bolla dizayssa asas yootishe dees ha asatikka eqqidi xeellishin izitappe guye baggara daro kaameti eqqidi.

Heedzdzo asati uttidi beettetes ha heedzdzo asatikka poolise may7oda giza may7o may7idi zo7o oyde bolla uttida ha asatikka nam7ay haraso bagga xeellishin issoy ha sinthe xeellees

daro asati issi bessan uttida ha uttida asatappe sinthera diza aaway komputere giza wode maashine oykkidi manaxere ayfe bolla woththididees

issi xaafettida xuufe mulekka guogidi oykkidi dees ha xaafettida xuufes giddonikka issi macara issi addeyra misilen bettettes

Issi addey sinthara urtidi haratas kiita aaththees haratikka guyera daroppe hayfeso shiiqi shiishi uttidi tamarettes ta addeyka iskirto kushen oykke.

Daaro kaameti issi guyyen asppaltte oggera hametishshe dettes ha aspalteppe heeno baggaraka motoreynati hammetettes ha kaameykka issi baggara daaro boxxi ekkizaysa.

Issi maacaya shuchchappe oththetizza keththe oththishinne issi maacaya oththashe dawus.harattikka heni hakkid miththa matanni eqqida

Daroppe lo'iza issi kethayi hinira hanara eqidi de'ees ha ketha bolla bagara doya dishin garsenka daroppe lo,iza shuchappe osetida kethayi betees

hissi shuchchafe oosettiza keeththay dees ha keeththayka daroppe ahakki ekkees ha keeththaska sinthe baggara kaamey eqqidi dees a kaameykka booththa maqala

issi gaagetethaso geetettizayssi aakki ekkidi mela paydo masatidi dees izappe sintha baggarakka cililo masatiza qorqoro keeththaynne shuchchafe oosi dizay deettes

Asati daroppe lo7iza keeththa matan issi asa sinthan sinthan eqqidi deettes. Ha eqqidi diza asata sintha sinthan hara oothanchati eqqide uttidi deettes. Izatas guye baggara nayti oyde bollaka uttida

issi keeththa giddon wode maashine keetettizayssi dees ha wode maashine nam7u xarapheza bolla dishin izis guye baggarakka utethaso oydi geeteththayti dee

Daroppe lo7iza issi wode keeththay shuchchappe oohtettidayssa gidishin ha keeththas sinthe baggaynne guye baggay daroppe lo7es iza matanikka mithati eqqi eqqidi dee

daro asati issi matan eqqidi deettes ha eqqidi dizaytey maaran maaran eqqi dishin eqqidaytikka wuri adde gidettes ha izatappe guye bakkara keeththay doya dizay dees

oyddu addeti kumetha may7o may7o may7di issi lo7o keeththa matan eqqides ha eqqida asatappe issi addey wula doyi ha kezidikka izeta mataara eqqidi dees

Wode keeththe keetettida keeththati kawo keeththa sheexettidayti aroppe lo7izayti tophiya qaalamen issi yuusho yuusho googidayti deettes.

daroppe lo7iza issi shuchchan ootettida keeththey dees ha shuchchan ootettida keeththa garsan issi mithay deishin ha mithiyokka daroppe lo7ethidi xompeta xompidi woththida

Hedzdzu asatti issi heeran eqqididettes. Hedzdzu asattuppe nam'a addetti eqqin issi maciyakka itta kushsheppe woraqata ekawus. Izettika cililo maththa gaaden hixiddi izara bawdettes.

Daro nayti issi komputere giza wode masara sinththan woththidi be'ishe de'etes ha asati aadhi aadhi uttidayta gidishin izetappe giddora pace oydeykka de'es.

Daro asathi issi bessan uththidi dishini ha daro asathappe heno baggaara uththida adde dungguzza koote maydi dishin sinththaarakka qophe woththidi issi addee de7ees; ha izetha sinththan ciishshay de7ees.

Issi xafetida xufey daroppe betizays issi misile bolla utides, ha uttida misile bolla dizazaysazika daroppe lo'izaysa gidid betetes.

Qoodan ichchachu asathi eqqidi deeththes;ha ichchachu asathappe heezzay macca gidishin nam7ay adde;izetha mathaara nam7u keeththayka eqqidi des.

Daro asati issi heeran luuketa xaaxi xaaxi woththidi haaththa masaxabara shiishi woththida. Ha woththida asatappe issiniya macca gidishin hankoyti adde.

issi aakime keeththa giddon issi aayiya uttada dhaliza beyishin aakimezikka yootes qeeri naakka aaye sinthan ichisida

issi aakimey saketida asa hashshera narfe caddishe dees ha caddishe diza addezikka kushen booththa miishe xaaxidi caddiza narfe oykkidi hargancha oykki oykki xeelle

Daro asati issi bessan shiiqidi issi aaway ayfe bessin ha ayaawoza ayfe xeellishe issi dokterey dees ha awoza hu7hey ba gidishin qoofeykka gaammo dongurza.

heedzdzo asati issi heeran eqqida ha eqqida asatikka issi miisha wothidi iza xeellishe deettes ha xeellizaytikka heedzdzetikka wuri maca

heedzdzu asati issi matan uttida a heedzdzu asatappe issi hindeyra issi addeyra nayta mente idimmidi deettes ta nam7u addetteyarinne issi macati issi matana

issi macaya uttada karetha burra burre gurde gixada karethada giza shurabe may7ada huphe oythada komputore giza mashineza qaathashi dawus

issi heeran daro asati uttidi deettes ha asatikka adde macanne aawata nayta geeteteettes ha aawata sinne macetas ki7o giddon naytikka gasheti deete

Issi addey poo immiza xommppe qachchishe dessi ha qachishe diiza addeykka xomppe oththanchcha gidishin garssen daaroti eqqida.

Issi bagan ogey buro osetishin issi bagara kameyka hamutes kametas issi bagara gittati ekida kethayne mithati issi marara detes

daroppe cilili ekkiza putetinne unka unkoti deettes hangonkotappenne puutetas giddo baggara shuchchappe oththettida keeththeti lo7i lo7i beettetes izatappe bolla baggarakka zumatinne shaarati ekkiza bessay dees

issi derey giddon daro asati madadan eqqidi beettedis eqqidi beettiza asati daroppe lo'izayssanne kawo ooso ooththizayssa masatidi...

Nam'u asati haathan kushe meecetishe deetees. Ha haathan kushe meecetiza asatappe guyen birday dishin miththara birdetida birday dishin issi adde qoobe woththidi issoy wothonta deetees.

Issi katama giddon daro asati hamutishin heedzdzu tohora diza kaamiya hakkada eqqadus hano issi baggara nam7u tohora hamettiza sayki ley dees.

Daro addetinne indeti issi bessan eqqidinne deettes ha eqqidinne diza addetinne indetinne kushin hara hara miishata oykkidi deettes ha eqqidaytappe gaammu dunguza may7idaytikka daribeettettes

Daro addetinne issi macaya giidi eqqida ha eqqidaytappe sinthe baggarakka issi uray kushera salo malatishe izita xeellettes ha macayakka karetha shurabenne zo7o burra bure gurde gixadi.

gammo dunguza asati mayidi gammo qoofe huphe bolla dunguzan oosettidayssa wothidi eqqida ha eqqida asatappe issinoya maca gidishin hankoyti adde

daro asate ayfes lo7izayti tophiya dunguza ma7inne sinthan xaraphe bolla woththidi uttida ha uttida asatappe daroti qoofe woththi dishin hankoy dikka woththire

Daroppe lo'iza issi keeththay akki aakki ekkidi keexxettidayssi shuchchan keexxettida keeththay dees ha keeththappe sinthe baggarakka asatinne motoreti deetees

daro asati issi maata keeththa garsan eqqidettes ha maata garsan eqqida asatappe sinthe baggara zallay dees so giddonikka mithafe oozettida xarapheti utethasoti deettes

Issi addey qoofe woththidi bonda koote gita may'idi dunguza qoodhe bollara yeggidi qoofe woththidi kooshe gujjiza miisha oykkidi haasayees haaddeza matarakka daro asati uttidi.

issi suuqe giddon daro meeshati kaqeti kaqetidi deettes ha kaqeti kaqeti diza meeshada gaathappe bayziza asay dishin sinthara sashamiza indiyada

Issi keeththey mirqeti shiiqidi eqqida keeththey dees ha keeththafe garse woykko baaranda garsani asati eqqidi eqqidi deettes ha eqqidi diza asatappe hano baggara nam7u asati issi matan eqqi

Na7ithi issi heeran shiiqi uththidi wode komppithere giza maashinekka be7ishenne haasa7ishe deeththees; ha haasa7ishinne be7ishe diza na7ithappe oyddathi macca gidishin issinozi adde.

Kawo osanchcha getetiza kawo oosanchchati utidi detes izatappekka isineza achchara tophphiya bandiray eqid des izetas payidoykka ichchacha

Oyddu asati issi bessan eeqiddi de'ettes ha oyddu asatappe issi naya maca gidishin izakka kareththa mayo mayadus hano nam'iatti adde gidishin boththa mayo mayida

Daro kawo oosanchchatinne issi issi asati issi heeran eqqida. Ha eqqida asatikka daroppe lo'izayta gidishin izeta matan daro poolisetikka beettetes.

Issi dere woga qoncisiza mayo mayidinne issi mala gididi eqqida. Ha eqqida asatikka wuri adde gidishin sinthara eqqida addezi koogbe woththides.

issi kawo keeththan ooththettiza ooso dirshsha woykko xaafettidda xuufey betees ha xaafettidda xuufeykka arbamince maykele woykko katamas gidees

issi woganne seera naagiso boncho keeththa miishay issi heeran urdides ha issi heerappe hano baggarakka mizaane dees

shuchchappe oosettida keeththey daroppe akki ekkiza keeththey keexxettidinne maaran maaran dees tamaaran maaran oosetida keeththaska gulay kolfetti qulpeti dees

issi xuufey gaammo dere giddon erettida arbamince katama xaafo keeththe yootizay dees ha xaafo keeththaykka tophiya giddon dizayssa odees

Issi tophiya bandiray eqqidi dees ha tophiya bandira matanikka issi addey xaafishe dees ha xaafishe diza addeykka kushey dadirisa.

Issi kaamey oge bolla eqqidi dees. Ha kaamesika medhoy zo'oti ekkishin,Iza matan daro shuchcha keetheti keexetidi deetees. Ha kaameyka daro wode adussa.

Daro asati wora heeran iidi wora heerappe iitata diggishenne oothso ooththishe deettes ha ooththishe diza asatappe hini baggarakka issi adde ogera amote.

issi heeran iitati diikko geeshshiza woykko lo'ethiza asati ba mayo maydi heera lo'ethishe bettetes ha heera lo'ethizayti fe guye baggara cililo mithati deetes

Issi heeran daro asati ooso ooththishe deettes ha ooso ooththishe dizaytappe sintha baggara nam7u macati qoobe woththidi kumetha may7o may7di deettes.

Issi aayiya koote mayada garsara galal'o qamisa mayada,waraqata ba kii'o giddon wothada,worqqe hayththan aathada miicashe issi oyqada dawus.

Issi wode ooso maashine woykko digitalle maashiney ooththishe dees ha ooththishe diza maashineykka wode ooththos giddi daro go'a immees

Daro asati issi zoretetha keeththa giddon shiiqidi uttidettes ha shiiqidi uttizaytappe nahedzdzu asati sinseera eqqidi uttidi deettes ha uttidi diza asatappe nam7ay adde nam7ay ma.

Issi xaafe xaafettidayssi xuufey dees ha xuufeykka payda shaaqo qaala gizayssa gidishin issi xaafettida xuufeti daroppe go7a imettes

nam7u asati issi matan sintheninne goynin giidi uttida ha uttida asatikka komputere geetettiza miishan ooso ooththishe deettes ha ooththiza oosoykka wode ooso

Issi asi be oonatetha erisanawus ekkidi hamuttiza woykko be dere giddon woykko hara dere giddon oykkidi hamuttiza wode matabaqa geetett ereete.

Daro macati issippe shiiqidi eqqida ha mata addeza matarakka issi addey eqqidi dishin aratikka mata eqqidi deettes ha misileqqa

Otoretti otorettinnne keehi lo7iza parati issi bessan careti ekkiza bessan maata mishe deettes ha maata mishe diza paratappe giddora issi paraya ha issi parayo saxxashe dawus.

Wogolo gizayisa haththe bola hametiza mishsha issi besan nam'u wugolati detes ha wogoloza gidonika daro asati detes.

Daroppe co,rati ekiza asati issi heran kezidi de,etes ha kezida asa gidon ade ma,ca qeri nayine pantayi gelayoyi mule de,ees

issi maciya xaafettida xuufe bees puphe bollara wothada koote may7ada haaththa sinthanshinne nam7u haylandera wothada bandira madan uttadus

tophiya kawo abi geetettizayssi maxaafa garsara woththidi iza bolla misilettida gawoy dees ha kawozaska oshacha baggaranne hazirsa banga baggara bandiray dees

kare dere asati haara gide simmi utti heerakka ha simmi uttidi zoretetha bolla issife deettes ha zorettiza zoretaykka daroppe haakki ekkiza keeththa giddo

issi kaamey puloshite qachidi hamutishe dees ha kaameykka bollan asata oykkidi eqqides ha izas matarakka daroppe daaye ekkiza mithati dee

Daro asati issi heeran eqqi dettes. ha daro asati qoodhen booththa booththa yeggidi eqqi dettes. hano baggara maciya huphe dichchada manaxira ayfe bolla wothadakka eqqadus.

daro asati issi lo7iza ogera hamutetes ha daro asatappe guye baggara lo7o shuchcha keeththatinne mithati beettetes ha daro asata giddoppe nam7ati sinthera dizayti maca

nam7u kare dere asatinne issi tophiya macaya uttidi bettetes ha uttidi beettiza macay sinthan daroppe lo7iza ciishshaynne hayllandeyara haaththe deettes

Daro asati issi zoreta bolla shiiqidi zoretishe deettes ha zoretishe diza asata giddoni tophiya kawo woykko giste doora giza milikita oykkidi oykkidi uttidi

daro asati issi heeran eqqidi diishin haratikka hamutishe deettes ta asatikka adde indo naytanne daro daro caalatanne paanthata gee dieretteta

Kaamey issi heeran eqqidi dees ha kaameppe guye baggarakka lo'e lo'i oosettida shuuchcha keeththeti deettes kaames hano baggarakka mela mithati ogen zin'i zin'idi deettes.

Daro asay eqqidi dishin issi uray uttidi ha daro asas yootees. Ha daro asatappe heedzay macca hankoyti adde gididi issi wode maashine matan uttida.

Daro asati issi ootho keethan oothishe dishe kaathi maana shiiqida. Ha kaathi maana shiqida asata sinththan puuteti giddon toketidine cilillidi bettetes.

alame bolla erettidanne elesidi beettiza geetettiza xuufi xaafettidi dees, ha xuufey xaafettidayssikka xaafanchatan

heezu asati eqqidi deettes a heezu asatappe issi macaya kooshe gujiza wode miisha oyqada eqqidishin issi addezi qoobe wothidi okkidi dees

Asati issi matan eqqidi diishin ha asatappe giddora dizaara maca gidawusu. Hara dari eqqidayti addeta ha addetikka daroppe lo'izayta gidishin kumettaa may'o maydi deetees.

issi foolisey waraqaata nababishin harati goosanchatikka eqqidettis ha eqqidi dizatappe issi adde matara eqqidayssi izi nababizayssa xeellees

Issi macaya kooshe gujjiza miishan haasa7ishin guye baggara pooliseti woykko daro kawo oosanchati eqqidi de7eetees.

Issi kawo keeththan ooththiza kawo ooshanchata woykko woganne seera eresiza kawo ooshanchata geetetti erettizayti issi madadan uttidettes.

heedzdzu asati likken beettettes ha heedzdzu asatappe issi noya sinthera eqqidara poolise gidada maca issoy adde gidishin addey booththa shurabe may7des

daro asati uttidi dishin ha uttidi diza asatappe guye baggara issi nozi waraqata kushen oykkidi eqqides sintha baggara nam7u kawo ootshanchatikka eqqidi xaafeta

daro poolisetinne hara hara asati issi heeranne dere cimati hamutishe deettes hamutishe dizadappe issi addey sinthara goobe wothidi dere may7o maydi dees

asati issi heeran eqqiti deeppes haw eqqiti diza asatamanan hutetha goydey diishin issi addey issi maca kusheppe miisha ekkish dees

Daro topphiya pooliseti massara oykkidi be qoobe wothidi eqqidettes ha eqqidaytikka maaran maaran eqqidetes ha eqqida poolisetikka daro xaafettidae.

Issi poolisey goobe wothidi haasayishe dishin haray silke oykkidi dees ha hasayiza pooliseppe guye baggarakka nayti gede shimmidi hamutishe deettes izita sintha baggarakka woray dees

issi addey kooshe gitathizayssa oykkidi haasayishe dees ha haasayishe diza addezikka gammo dunguza shurabe qoodhe zora siketidayssa may'des

issi kawu keeththan ooththiza pooliseti daroppe xaafishenne issisara zoretishe deettes.xaafishenne zoretishe diza kawu keeththa oosanchati daroppe lo'idi deettes.

Daro asati higgi woykko kawo ooso ooththishe dizaytinne dere cimati issife hamutishe deettes ha kawo ooso ooththizayti sinthara heedzdzata gideettes

daro pooliseti issi heeran uttidi deettes ha pooliseta matanikka issi addey silke kushen oykkidi qoofe woththidi uttides hango poolisetappe issi poolisi sinthara qoofe woththides

Daro asati issi heran eqidi madadan dosona ha madadan wuriko be maran maran eqidi diza asatpe guye bagara dayi ekiya hathera diza mithay

Oyddu kawo oosanchati Issi heran uutida hankko oosanchchatappe issoy Tophphiya kawoye giddon uttides. Izata matanikka miththay eqqidi bettes.

Nam'u adde asati uttida ha nam'u asatikka issi matan uttidi dishin issinozi tophphiya kawo gididi tophphiya baandira be matara woththidi ciishsha giddon wothth..

Daro asathi issipe zoretha bolla deeththes;ha zorethan diza asathi issi bolla shiiqidi darothi uththida;ha uththidaagetuppe gaammo dungguzza mayizaythi deeththes.

Daro asati issi bessan eqqidi sinthe bagga xeelletes ha sinthe bagga xeelliza asatappe hano baggara wursithara diza maciya huphe birsha yeddadakka lo'a lo'ada eqqadus.

Daro maccati dancco danccidi adussa qamisa mayidi issi detees ha issi heera diza maccata giddon nam'u addeti guye baggara dettees.

Issi kawo keeththa giddon nam7u addeti uttidi issisara oyshettishe deettes ha oyshetishe diza addetippe issoy toho bolla ekkidi uttin issoy nam7u tuura uttidis

nam7u kawoti issi issapfe giddo baggara ciisha wothidi uttida ha issi bagga kawoy tophiya kawo gidishin hanko kawoy hara dere kawo geetetti eretees

Daro mangiste oosancha geetetti erettizayti daroppe lo'izayti deettes ha izetikka kumeththa may'o maydi hamutetes hamuttizaytappeka issi matara nam'u macanayti deettes.

daroppe lo7iza haaththey issi heeran kezidi heera mule mittides ha mittido heeray metetido heeraykka ayfi ayfetinne mulati diza heera

nam7u asati beetettes ha nam7u asatappe issi naya maca gidishin issi nozi caali ekkida adde gididi qoobe huphe bolla woththidi cikka oykkidi dees

Heedzdzu asati daro bandirata guyera woththidinne kushe bolla yeddidi nam'ati eqqidin eisinoya issinozi uttides ha heedzdzatappe nam'a adde gidishin issinoya.

Asati issi shuchchafe oosettida shuchchafe oosetidayssa bolla uttida ha asatikka sintha sora zo'i ekkiza may'o mulezikka may:ida ha asatappe heedzdzati goobe wothidee.

Issa addey kuumeththa mayo maydinne xaraphphe bolla lo'o mishata wothidi iza bolla dabutare wothidine iskibirton xafishe des ha adeska guye bagara lo'o kethay des

Daro adetine issi macaya issi keetha gidon eqidi deetes ha eqidi diza asatape guye bagan diza adey haraso xelishin hankoyti mule sinthe xeeletes

Isi heeran giya giidon Bayzizaysine shamizayti Detes Ha mayzanne shamizasatti ayfa ayfetas Bayzishin Eytika ayfa ayfe shametes Ha bayzizane Shamiza Asati Daroti lo'etes

3 tohora hametiza kamey woykko bajaje betetizara dawus. Ha izi matanka daro asat eqid dishn guye bagaraka woratinne kathat detes.

Issi herani daro asati lo'iza keththa garissanni uttido be sinththanni uyizza mishshe oyikkidi uttidi detess ,haa uyishshenne uttishshe diza asati daroppe lo'etes.

Tophiya dungguza daroti mayidi issi qasho wodoro mala oykidi de7eetes ha oykidaytape issinozi manaxire woththided henoytika booththada giza mayo mayida.

Daro asati issi besan utidi de'etes ha daro asati issi besan utida etika isipe h asa'etanas baretidinee shiqidayisa gidishin issi awa matara musulume macayi utadus

Macati issi matan uttidi be ma idimi idim detes henipe henira diza macatika na idimi beytena hanoraka orda ekaws

Daroppe lo'iza issi keeththa giddon heedzdzu maccati dettees ha maccatappe guye baggara daro asati uttidaytika dettees ha nam'u maccati tukke essishin issi maccaya hani sine oykkada dawus.

Asati giya mata giddon daro otota, bashetanne hara hara miishshata shiishidi bayzeshenne shammishe deettes. Ha izetappe giddora haraynne hara hara medosati deettes.

kowaase kaa7iza kaasanchata beyiza asati guri shiiqidi issi matan uttida ha issi matan uttida kaassanchata beyishe diza asatinne daroppe lo7iza bollaykka duge simmidi keexxettida keeththay deesa

Dere wogganne seer besiza kasa qoommo macatinne addetti issippe ka'ishe bettetes ha ka'izaytti daroppe lo'izayttanne booththa qamise may'idaytta

Ichachu macati issi matan uttidi deettes ha ichachu macatappe heedzdzati mela macata gidishin nam7u macati musilime gididi be hophpheza sharbe malan goozi uttida

Ayfa ayfeti giya giddon deettes ha ayfa ayfetakka bayzidaytinne shammizayti deettes ayfa ayfetikka timatime habukado mangonne hara haratakko.

Daro asati issi heran shiiqidi uttidi deettes hawuttidi diza asatappe issi addey luuke oykkidi eqqidi iziti ooththizayssa xeellees izitappe heno baggarakka muuze giza doozay dees

daro asati issi bessan shiiqidi toho bolla uttida ha uttida asatipe guye baggara mithatinne aduqi aduqi ekkiza mithati deettes ha mithatas matanka issi inda eqqadus

Issi baggara daro asati oto giza miisha oosanchati ooththi ekki yidaytanne izatappe guye baggara giyaynne dari dari ekkida qorgoro keeththay diishin hano baggara kaamey caanishe dees.

daro asatinne daro kaameti issi maaran maaran shiiqidi eqqidetes qhaqqidi diza kaameta matani daro asatikka eqqi eqqidi woynne hamuttidayti detes

issi giya giddon daro ayfo ayfeti deettes ha daro ayfo ayfetaka shammizay daro asata gidishin issi kaamey giya matan be ula doydi eqqides.

heedzdzu toora hamuttiza kaamey woykko bajajjo geetetti erettizayssi deettes ha dizaytappe issi baggara oyddu asati eqqida oyddu asatappe heno baggara zo'o sure gixxidaykka hamutishe des

ayfa ayfeti dari daridi issi heeran deettes ha daridi issi heeran diza ayfa ayfetappe issi macaya giddon uttada bayzawus izetikka muuze mango paapayanne hara dhaleqqo muze

Issi adey kareththa sure gixxidi booththa shurabbe mayidi shancca baiddi issi heeran hametishshe dess izzappe guye baggara xidde giza miththa qommoy dayi ekkidi dess.

Issi cililo miishshay woraththi ekidinne issi heeran shiiqi shiiqeththidi dizayssinne lanqqen lanqqen daro worathinne ciishshathi lo7i lo7i dizaythi beeththes.

Issi maaran daro asati eqqidi deetees; ha daro asati issi maaran eqqida asatappe daroti booththa shurabe mayida; guye baggaraka daroppe cilili ekkiza miththay eqqides.

Issi wora medosay issi bessan uthidi dees. Ha wora medosaykka daroppe aduqi ekizayssanne qeri qeri oydu tohothi dethess.

issi heeran cide giza mithay ogeppe ganna baggara bosheti ekkiza heeran daroy toketidi dishin izappe garse baggara ogey lo'i lo'i oosettidi yuuydi hamithees

issi kaamey ogen eqqin hara kaamey iza dhoqu istanas istanas eqqides hizatappe guye baggara daro woratinne fuucciza mithati deettee

issi addey daroppe lo7izanne cilili ekkiza heeran eqqides ha addeyka booththa shurabe may7di qoofe woththidi miiye kushen oykkidi eqqide

daro asati issife shiiqidi hamuttizasonne dharoppe ufayettiza bessa geetetti eretetes habessayka daroppe lo'izanne cilili cilili ekkizayssa ha heeran dizayssi adde maca geetetti eretes.

heedzdzu asati gede simmidi eqqida ha heedzdzu asatappe issi naya maca gidishin nam7ay adde ha issinoyakka guye baggara kiisin silke wothadus

issi heeran lo'idinne cilili ekkiza mitha qommoy woykko xide geetettiza mitha qommoy toketidi dees ha xide giza mitha qommos garsa baggarakka ogey qanxi aththees

issi bessan yanxela malatizayssi uttidi dees ha uttidi dizayssa matan cililo maatatinne daroppe denbati ekkizayti issi heeran deettis.

Daro asati issi heran eqidi dettes. Ha daro asatzppe issi hera matan eqqidi diza gutha naytinne c'ala aawati detes ha c'ala aawata sintha bagara issi na'ay xaraphe bollaka uttides.

Issi adezi mikroskope giza masara ayffe bola wothidi xelishe dees izzapep miye bagarakka issi asi kushe yedees izaskka guye bagara gutha mishay eqidees.

Daro asati issi heran shiphi gidi eqidi luke oykidi eqida ha woraqata oykida asati po'i po'i betetes ha betizaytika darope lo'etes.

Daro asati issi heeran ba maaran maaran eqqidi geettes. Ha eqqidi diza asatikka pooxa,laxana,kootetanne qoofeta wothidi maaran eqqida.

Daro asati guyera guyera shiiqi shiiqi uttidaytinne eqqidayti dishin issi na'ay komputire oykkidi issi aawa ayfe beyidi miicishi dees issi aayakka waraqate oykkad.

issi asa issi heeran asati keeththa matara aadhdhishe dishin issi na'ay sinthen eqqidi izitta xeellees ha sinthen eqqidi xeelliza naazappe matan eqqidayti macata

daro asati uttidi dishin macatikka sintha baggara xaafetes ha macati nam7u macati xaafishin hara hano baggara addetikka dhoqu giidi utti xeellettes

nam7u issi mala may7idayti uttidi xaafishin asati maaran maaran yiidi be suntha odettes woykko yootetes hayootishin sunthaka xutoyti xaafe

Iraro asati issi heeran uttidi dishin issi addey xaafes issi macaya komputeren xaafos izi matarakka haaththey dishin izippe guye baggara issi adde yanxila oykkidi e

Daaro asati issi maaran eqqidi deettes ha issi maaran eqqiti diza asatas guye baggara cilili ekkiza worati deettes ha eqqida asatappe hano baggara aayya laxa na mayada dawus.

Daro asati waraqata kushen oykkidi macatinne addeti deettes ha macatinne addeti dishin xaafizayssinne daroyti xeellizayti issi matan deettes.

Issi aaway xaafettida xuufe garsara waraqata kushen oykkidi issi bessan eqqides ha eqqida aawappenne xuufeppe guye baggara daro asati gaaththan deettes

Heedzu asati issi heeran qonxa gixxidi shurabe mayidi caamma aathidika bolla menthetho ooththishe deeteees. Ha bolla menththetho oothiza asatappe heno baggara cililo unkaunkoyka dees.

Daro bolla menthetho ooththiza nayti issi heeran eqqidi deettes ha bolla menthetho ooththiza asati daroppe wolqanchatanne wolqay daroppe beettizayta

Daro asati guyera eqqidi dishin sinthan oyddu attumanati bolla menthetho ooththizayti deettes ha bolla menthetho oothtchizaytikka tookko waase ka'izayti.

Kowaase kaa'iza kaasanchati issi medhoo may'owa maydi eqqida ha mayowa maydi eqqida nayta ammatanikka issi may'o haratizayssa maydi eqqizay goole naagizayssa.

issi bagga geetettida too kuwaasse ka7iza kaassanchatinne izeta matara dizayti eqqidi deettes ha kaasanchatikka zo7o shurabe may7ida

issi maciya kooshe gujiza miisha oykkada achche doya yeggadanne daroppe miicashinne qoopheza laalla wothada uuyetha yexashe beettawus

nam7u kaasanchati issi meedan eqqidi deettis ha eqqidi dizaytas mayney mayne uttidis ha nam7u kuwase kaasanchatikka ba mayuwa mayuwa may7di eqqida

kowaase ka7iza nayti kowaase medan ka7ishe deettes ha kowaase ka7iza bootaykka daroppe dembati ekkishin guye baggarakka mithati caali caali eqqida

Daro asati issi medho may7o may7idi issi heeran hamutishe deettes ha daro asatikka maca adde qeeri naytanne awata issife deettes.

issi demban kowaase kaassanchati ka7ishe deettes ha kaassanchatappe guye baggara daroppe lo7iza ciishaykka pudho pudhidi zo7o pudho heerakki kessidi dees

Daroppe lo7iza issi denba heeran daro asati deettes ha diza asatikka woznappe lo7ishin ha lo7iza asatas giddo diza asati aakime may7o may7ida.

daro asati issi maaran eqqidettes ha maaran eqqida asatappe sintha baggara issi wodoroy aduqqi issi madadan dees ha asatappe guye baggara mithatikka deeta

Nam'u kaasanchati demba giddon kuwaase kaa'ishe deettes. Ta kaa'ishe diza kaasanchatuppe issoy issoyo kushen oykkidi dafees. Issoyka wulgetidi kuwaase shocees.

Issi wode oso misha hawode oso mishayika hzu misha gidon qashetidayisa malidi eqidi eqidi detes

Efisone giza mashine qomoyi des ha mashine qommoy wode misha gidishin issi misha darsi darsi kesanas go'es hesi kesiza misayka luketane xafetida mishi

issi katha kaththiza maashine geetettizayssi issi heeran dees ha katha kaththiza miishappe bolla baggara biratappe boosettida dhisti gizayssi uttidi dees

Issi wode maashiney yetha woykko hara hara meesha issi bolla caanizayssi caanishe dishin izikka bolla baggara haaththe medho oykkides

Wode ehida silke charjere giza charjere dees ta issi bukse gizaaris nam7u kebileti deettes ta kebiletikka charje imettes

xaafanas go7iza xaabo miisha woykko iskirto geetettizayssi aduqi aduqi ekkizayti ichachi issi heran eqqidi deettees ha ichachatikka taroppe lo7izayta

Bajaje gizza kame hedzdzu tohuwara hametizzay bolla ogera hamutes bolla ogera oseththidaysi shuchchappe giddishshen gariserra daro kamettikka de'osona.

Daro asati issi ogen laleti laleti eqida ha laleti laleti eqida asata matanika daro kameti eqidettes ha kametaska matan shucha ketheti detes.

Issi kamey daro eqata canidi oge bolla hamutishe ha hamutiza kamezas guye bagara worayne kethay dees ha kames sintharaka issi aawos eqqides

Tophphiya bandiray issi bessan eqqin hara kaame bollaka hara tophphiya bandirayka eqqides. Ha kaameta bolla pooliseti eqqidi deettees.

heedzdzu tora hamettiza kaame woyko bajajo getetizara issi oge pacha ogera hamutash dawus, ha izippe guye baggara adussa woratinne mithati detes.

issi kaamey sinthara ciishsha qach wothidi oge hamutishi dees ha kaameykka sintha baggara diza paydoy ha kamiya paydo gidishin daro lo'iza keeththay guyara dees

Issi kaamey haaththa qolisishenne qolishe issi bessan eqqidi dees. ha eqqidi diza kaameykka muleera karetha goommay dishin booththa qalamen tiyettidaga.

issi ogen issi aasayadey nam7u tohora amuttiza kaameppe guuxi ekkiza saykili gizaaro laggishe ishin izappe sinthe baggara zo7o kaamey eqqides

Issi xaafettida xuufe dishin ha xuufetikka daro yee wode kaame eqosatonne hamuttiza hamutha kessaso yootizayta gideettes.

Daro asata issi heeran amutishe dishin izappe issi baggara naggadey woykko zal'anchati bayzishenne shammishe may'o deettes ha izatappe guye baggara kaameykka.

daroppe lo7iza issi ogen issi addey motorera bishin nam7u asati kushe tohon beettes hatoora biza naytappe issoy tamare gidishin issoy mela adde

asati hamutishe diishin baase giza kaameykka issi wora matara hamutees ha kameppe gaanna baggara guuthu ladditi ekkiza boshey dees

Issi kaamey daroppe lo'izayssi dees hakames guye baggara marayka daroppe lo'ishin izi uttiza utetha heeray adda mal'izayssa.

Issi shuuchchan ooththettida keeththey woykko shuuchchappe oothettida daro aakki ekkiza keeththay dees ha keeththaykka ha keeththa matankka issi aaway uttides

daroppe caallidaytinne kumetha may7o may7da aawati issi heeran shiiqeti shiiqeti eqqida a shiiqeti shiiqeti eqqida aawati nam7uti sinthe baggara puulunthara deettes

Daroppe lo7iza shuchchafe oothettida keeththey dees ha shuchchafe oothettida keeththeykka daro keeththa issi bolla oykkidi dishin izappe sinthe baggara kaameti deettes.

issi keeththay daroppe lo7izayssi shuchchara oosettizayssi dees ta keeththaska gaath gelizasoy wulay dishin hano baggarakka mastote dees ha keeththayka daroppe lo7es

issi katama keeththa keexxidi wode ooso giidi woththidetes ha wothida ooso ooththizayssi daroppe lo7iza keeththa gidishin iza matarekka xaafettida daro pideettes

Issi wode keeththay daroppe lo'iza wulatinne mastoteti dizayssa bollaykka maaran maaran oosettida oosota bishidi rootiza keeththey dees ta keeththeyka daroppe lo'ees

shuchchan oosettiza daroppe lo7iza issi keeththay dees ha keeththaykka daro bessa oykkidi ooththetishe issi bolla oosettizoyssan issi shuchcha keeththe gietetti erette

Heedzdzu asati issi wode miisha woykko komfutere geetettizayssan heedzdzatikka issi sara beetes habeyeza heedzdzatikka kawo woso ooththizayssan.

heedzdzu asati issife shiiqidi issi addezi xaafotida miisha bessi izitikka xeelletes ha xeellizaytappe addesoynozi kumetha may7o may7des

Issi tamare keththa masatizason issi astamarey eessidi daaro naytta tammarsses ha tammarssiza asstamaarey adduqqi ekkidi bootha koote mayidi kareththa caama aththidi...

Issi tamare kethan daro tamareti utidi nababishe detese ha nababiza tamareti Issi nabancha kethan matan shiiqidi nababetese

Issi addey eqqidi dees ha eqqidi diza addezappe guye baggara cilili ekkiza mithatinne hara worati deettes ha addezikka booththa shurabe maydi eqqidees.

Issi qeeri macanaya daro maxaafati diza keeththan eqqada mithan timirte tamarashe dawus hatamariza nayakka daroppe qeerino.

Daro asati issi heeran uttidi issi xuura keeththa malan uttida ha uttida asatappe issi oydey mela zo'o oydey dees izi matanka haaththey hayllan deradees.

Issi tamare keeththan gashshe nayta tamarisishin issi astamariya sinthan gootha kuote may7ada eqqadus naytikka guye xeellizay sinthe xeellizay giidinne tamarishe deettes.

Tamareti issi kifile giddon tamarsiza astamari diishin tamarishenne xaafishe deettes ha tamareti macanne attuma gididi beettetes ha tamaretikka daro billo7iza issi medhommayo may'ida.

Issi kame ogge oththishen daro heeni bagara kaththa ayife daroppe c'ililizza danes ha kametas guye bagarakka daro asati oththishshe de'etes.

issi kaamey uge matan eqqidi dishin henira goshsha kaameykka izappe sinthara eqqidis ha eqqidi diza kaame matanka daro keeththay daroppe lo7iza mithara dees

daro asati henira hanera bosheti ekkin giddohara kaame ogey dees ha kaame ogenikka eqqidi deettes izatappe guye baggarakka kaamey hamutishedee

issi kaamey daroppe lo7iza ogera hamuttishi dees ha kaameykka daroppe lo7iza ogera hamutishin izaappe hano baggara mithaynne hara harati deette

Issi mala issi heeran nam'u ogeti oosettidi deettes ha oosettidi diza ogeta matara keeththeykka bolla bollan keexettidi dees ha keeththatikka qorqora.

Issi maca naya haaththe duuqanas haaththa duuqiza bomba mata baadanne haaththa duuqawus ha duuqiza haaththaynne daaroppe lo7ishin nam7ay totale issi matan eqqidesi.

Issi away haaththa uye shin hanorakka issi away ziqqi gidi dees nam'u nayti issi naya kamerara issi naazi silkerakka pooto ekkishe deettes.

Shuuchchappe ooththetiza lo'o lo'o keeththati deettes ha keeththsinkka salo samaye medho qalamey dees sinththa baggarakka guuththu jili jilati jilati ekiza matatikka deettes

issi heeran daro wode miishati woykko haaththa oykkizayssi woykko tankere geetettizayssi eqqidi beettes ha tankerekka haaththa lo7etetha naagizayssa gidish matarakka daro celil ekkiza wurati deettes

Issi xaafettida misiley eqqidi dees amisilezi qoncisizay arba mince haaththa pulto oge gidishin iza bolla eqqido misileykka haaththa qolishe dizayssa malate.

Issi wode mashiney haaththa bollappe pistishe dees haaththa bollafe pistiza mashine matanka unka onqoti toketidi cilli deettes a mashine matanka shebexey dees

daro asati oge ooththishenne suuqeta matappe polidi polidi hara woykko xompeta gelthishe deettes xompe woykko pooo immiza miishata issi heeran ooththea

Issi haaththa kessiza maashiney haaththa kessidi puuteta maaran maaran kushshishe dees ha haaththa kessiza maashine geetettizayssi daroppe aduqi ekkees

heedzdzu asati sintha baggara eqqida a sintha baggara eqqida heedzdzu asatappe guye baggarakka xaafoy dees aheedzdzu asatappe nam7ay dunguza maydi dunguza qoodhera qachida

haaththa oyekkiza tankeerey uuthettidi issi bessan dees ha tankeereykka samay qalamen yuuiyeti yubiyeti tiyettides ha tankeereykka shuchchafe uuthettidi haaththa gishees

Dere woga qoncisiza asati issife may7o maydi issi medho maydi kezida ha dere may7oykka izeta dere woga qoncisees izetaka hanera uttidi addey kameran qaraxees.

Issi aaway haaththa uydi simmishin guyera hara naay silkiyara poto ekees sintharakka issi macaya kamerara denthash dawurs.